A jaga i aussi systéme fe fi'aa, um jeganga a areer a refa o ndiko kaam jikwan e% seko na prix fe maad oxe layna parce que on sait jamais toujours kaam calcul la me o kiin andee ke maad oxe ɓisiidka o feet. A refa o saaku pafa, o faam o um jikwin seko ku yoqna koy jikookin marcher noir i kan jikwa ndik ke fop parce que o kin andee i e% no leeg leego jokooxin xaye elew ke a cang ale den ne faafa fourniture ke den nee faafa de o binwananga den bo ɓaatna de layonge a bik jegee bo ɓaatna da layonge a cahiers le faga. Donc o jikwanga aar akene il faut ko jeg ka reserver ona teen pour e% kene bo o ɓaatna te ka i cotiser a école ka cotiser a école ka lay i mbaaɗa kayit akaana to kene fop o jikwanga a aar ake ne to jegiro o ndik onqa reserver anoona den xa ɓis a probléme ku yoqna koy o jem o fi'ik tiganam fo na ɗing ake fi'ik maréchage fe ii. To a ɗinganga ko koy a refanga comme ka i courant fe wiin we ne'aa kaa jeg'u yaaga wax deg e% courant fe daal a moƴa ref comme ne Serir a laytuna e% pompe solaire kene yaam i njeganga pompe solaire kay ndik o qol la a ɗing ala mi yaaga <laughs> ke na layel laykatan Ndaa anda yee o maak ke o maak o bug o ƴeewaa <crosstalk> yoɗa a tos <crosstalk> kaa yaaca doywar na mi a ndik rek waagmo fi' <crosstalk> o ndik rek waagmo jal de jalaam o ndik de jegaam ndaa kaaga koy salato. <laughs>
Problème ke nu njegna na qooq ale problème ke moƴna garawoyo nu layi no wiin we mbaƴinooyo.
Problème ke moƴna ngaraw na qooq ale kay.
i

engrais fe urée fe fop problème o parce que i njegee a tos o xooxanga to jegiro naak la dostoona jegiro ka jiktoona engrais problème maak o na qooq ale engrais fe a foga no problème maak maak ke na qooq ale. II to engrais fe ka tolooxa etat fa andoona yee ka soɓa ino xooxoox we i ñaamaa xaalis ke in i nqoox'ina bo njigan ne engrais fe a ref problème maak maak na in. II engrais fe a faaxa ,a faaxa teen de ndax parce que meme maalo fe meme maalo fe maalo fe o xooxanga maalo fe sax ka yaam it o yipin engrais pour o jeg tiyanam ka yaacna o sakan.
So a tos ale, a tos ale nu na utiliser an yaam,
a tos ale i naa utiliser an mais a tos ale waagiro fi' teen compos feeke sax.
compos fe waaw,
compos fe a jega wa andoona yee ka ka a mbaagan o mbi' ndaa waagiro utiliser teen mayu. Parce que xaye compos fe xaye, um bugangaan o fi' bugo ret jalik lakas waagkee o fod naaga o ndik rek waagmo fi' no compos fe bon yip ten ndik te ta pare. Mais engrais fe daal fo compos fe compos fe anda we na mbi'aa compos compos kaa yaaco ɗom tig refee yee fop mbaag no utiliser parce que felee tig i so anda yee o maat ,maat problème o. Kaaga problème a tos ale moom lang ke moom a mbaa njalel mais ke dosna lang ke ke xembanna lang ke parce que o nanga jalaa lang ke to xembanino e% waagiro jeg rendement fa mayu a qemban ale lang ke daal wax deg problème mo aussi.

<noise> o njal teen mayu jeg jeg rendement fo magnu waag o jiku teen ñaam teen ndaa meeke i ndefna ku ku i nnqooxa no saate fe daql ka ñaameena yo ndaa waagiro jikoox teen dara dara.
xar ɓaatka teen?
keem ɓaatka teen ten refu yee ndamit ne fop ten refu yee ax ke, fat ax ke teela a ngar i mbaaganga njeg ax ,jeg machine kana ndamta in engrais fe a gar itam, A ɓisiidel pour wiin we wax deg a waaga xan a faax daal no ndamit ne qooq qe machine ke engrais fe semence ke i kaaga daal ga'um ee a waa moƴo damta in.
a tos ale nu na utiliser anooyo?
Matière organique fe i naa no mbi'aa de ndaa anda yee ke waagoona fi' no engrais organique bata fi' o qol o muum wax deg jaakee iyo ndaa nu ngaranga Mb'an in formation njangna in ka moƴna andoona yee xaya moƴo waago fi'aa engrais organique fo mayu. Ba waago fi' o qol kaaga yo yaga i njang i njangnel encore ne a qooq a wata yaam o kiin a waaga xooxaa, xooxaa lultan andiro ne a qooq a wata ndaa kene fop ka war o fog no ndamit ne i mborme rew we maraichage fe fop na qooq ale fogu .
Gan mbi'aa maraichage?
ii ka i mbi'aa maraichage de i
nu mborme'e teen?

I naaga yo de yaam lang ke mooy loolu

Nu ɓaat o ndamtiid a in rek yaam ɓaat o ndamito de yaam nuun woy ndamta in koy nu ɓaat o ndamtiid a in rek no machine ke bo i mbaag o nnoox mayu njeg mayu. Bo o ñoow ole a doy no pind ke, a doyanga no pind ke rek ndiiki i njeg ke i njikooxna ndaa tank mayee no mbind ne i njikookee. Yaaga i njikukee de yaay <laughs> i koy de fat ta may rek yaaga rek xan i mbaag o njeg ka andoona yee a mayata no mbind ne yaam o nananga o jikooxa ko jeg mayu jegiro mayu jikooxkiro naaga soom a fodu de ndamta in rek tracteur ke yiin machine ke na mbaaca yiin . Bo o ñoow ole daal a waago xoox rek no mbind ne i yaam ku kiin a fi'a mat to o ñoow ole mbind ne doyee jegiro dara ii, ndamta in daal i na mbi'aa a qooq ƴiid Ndaa mene itam ka i njega problème foofi yaam a foof le no ndiig nene waagata moof bo nu mbaag o njaltel to meme o moofanga yo i njegee moyen pour mbaag o njal teen i ndamit'ange bo mbaago mbi'aa maraichage no ƴiid ne nqooxaa no ndiig nqooxaa no ƴiid i maaga fop daal in mboy ndimle'ooxa pour o ndamtel maaga .
<crosstalk> Ke buguma ɓaat teen ten refu yee no walum qooq ale e% aar ake fo kaaf ke nu ndimle'aa in rek no tracteur ne. II fo ke and produit fe andoona yee fe andoona yee ten naa waraa daaƭ le daal herbicide ta ref no walum e% keeke ke qooq ale ƴiid ne maraichage fe e nu ndimle a in rek no pompe solaire ke . Fo foof le itam fat a doy, foof le in nam foof fo doyu itam i mbugan ii, i mbuga foof fo doyu i mbagiran o njeg i kaaga daal i moƴu neme yi ak daal fo lang ɗegu ke itam lang ke itam ga ɗeg ii, i mbaaganga ndimletel teen i ndamtel teen ee paax a paax a paax ii. <crosstalk>
So i mbakit no question nene xar nu mbugu lay kilifa ke pour de ndimle a nuunooyo kom walum courant fe yiin kene yiin fop xar message num nu cooxaa den oyo an bugu lay <crosstalk> no mbay fe yiin kene yiin fop.
Iyo wala ke i mbugna lay kilifa parce que bo ndik in woy laya no walum courant to i anda yee courant e% problème état yo e% état yo waagu o wexey . Bo électrification a waago a waago o a motali a daaw me ta warna o daaw fop ten texu vraiment ino wo lancé a den appel laya den ee ndax i mbaago njeg développement no walum qooq ale in ndax a qooq ale i mbaagino moƴo njeg teen vraiment autonomie. I soxla'a, i soxla'a vraiment courant i soxla'a courant i soxla courant a waago xayma caate ke fop ndigil o i nga'a jeego fe da mbi'aa ,i nga'a ye o mbay mbi'aa jeego. Ndaa cas meme bo fa ndik a maada yoqaa caate mayu ka andoona yee courant fe fadafulee maaga meme no village ke andoona yee courant fe xay maga sax e% a sox la a extention a jega amo ka ando naye ka a mbaga ndef no village courant fe jeg maga toto jeg amo ka andoona yee ndaaewe no courant fe bo fa xaye. Donc i soxla'a vraiment ino we lancé a den un appel a mbaaganga o ndimle a in vraiment courant fe a waago moƴo a xay kam village ke no walum a qooq ale aussi i nga'a ye a jega matériel mayu ka andoona yee i maadna soxla'aa sutout e% na qooq ale maalo fe rew we a ndeta bo a comprendre atee duuf fo machine ten moƴu . Ten moƴu économique ee o duuf fo o ɓay o du o sulaa fo o ɓay ndaa aussi den o fop njegee machine kon a mbaganga ndamtel aussi da mbaag o njeg machine o kiin o kiin o inooxatanga o dam no machine of waag o duufanaa xooxof.

Mais vraiment kene a refa ka andoona yee maxey lancé an pour État fe waaganga damit teen a waaganga ga' projet na waagna damit teen aussi e% yaaga xaya faax torop kaaga yo bug'um o ɓaat nu mbaasanaam.
xa bug o lay teen ?
II mee oxe reefanuma a laytuna yo rek a qooq ale moom pour ta waago faax ne waritna <crosstalk> xan machine a njeg ax a njeg . Anda ax refee ax soom anda aussi ka war o jeg ax ka andoona yee aussi e% ka war o o ɗeet a wara ɗeetel ba ande ndax ax keke a mbaaga o nduufel meeke ba mbaax ndax mbaagee nduufel men ba mbaax ke da laya yee semence de qualité. I keene ka fog teen, a jelanga kaaga o duufanga itam kaa soxla e%kene wiin we laya engrais ko war o yip teen engrais sokoy engrais fene ke o duufitka ta ref machine Keene itam kaa ref ka andoona yee ten refu presque xoox le na qooq ale yaam o duftanga o naa jaltaa ka andoona yee refee machine jaltaa o ɓay. Calel o ɓay mbaagee may ndiig ne faax faax we na njaltaa machine xan a njeg ba ɗay to jegkiro tus ka ñoowtoona rek o jegka yaag koy e% ke andoona yee ten refu machine ke fo courant fe a jalanga o jeg ma waagoona gek . Hee ta waag o faax, a waago miñ kaaga it ten refu ke andoona yee ten waagu tax a qooq ale jof mbamir a fi'angan we andoona yee ten refu o maad oxe fo e projet keeke andoona yee ka ndimle'aa wiin comme 4R. E au passage i ngidma den yaam a ndamta in ren bo vraiment e% i njega maalo fa andoona yee i mosiran o njeg e i ngidma den no kaaga yakaaraa den to lay a den da moƴo ngoorngoorloox no xiid ole ren a ndamtiid a in no ax paax . EE i mbaaganga njeg engrais fo ne Serir a laytuna tracteur a qooq maalo moom fok ta jeg tracteur fok ta jeg tracteur parce que bala o duufa maalo fe fok o fi' tracteur bo pare te labouré a mbeel ale bo pare sokoy o soog o waago duuf. Yaag koy i njeganga daal courant fe doyanga caate ke e% machine ke njeg engrais fe jeg ax paax ke njeg vraiment yaaga xan i content trop e kene jegum ka ɓaatuma teen ee jooko njal.
<crosstalk> <laughs> Mi yo bo ndik maadaam o laya rek affaire ke courant ke layeena ka ten refu o njiriñ onqe moƴna magin ta ref racine principale fe daal pour mi courant fe moom ka war o law i wiin we fop a mbaago ndaawin. A mba qooq ale waag o ɓaatoox sokoy o saax ole na qooq ale engrais fe ka fog teen i yaam o xooxanga to engrais iro wax deg ka tax sax wiin we nqooxatee mayu . Yaam xooxaa koƥ ale fop to jegiro ka yipoona teen ke xooxona fi' darangoy dareet daawanga ngaaf bo daawatan o fadik ma leng a andeerna wax deg kene fop o ñak engrais yo ɓisiidun to i layranga ndigil lang ke ga ɗeg i sokoy saax ole no qooq ale maalo fe, a qooq maalo mat pour i ñoow wargal fook